Tsi mwanyi batsirere mu shikono, umumasaba ari mushiipo, shikono kamasina kali kamakali, I mwanyi yino bakyikholamo i cowa baba nga bakikulisa bakikesa musibala shositsana baba nga bafunamo lingoti ukhwiyetesa mu tsingo tsefe khwaba nga khuna bulayi khwanyalisa khusomesa ba baana atwela ni bikaniwa khulabilila mungo khwaba nga khubikulisilakho atwela khwafuna kamafurisa kefe.

Umusaani yuuno wemile ango wewe iburangisi we shishombekhe newarayo bimuli bibili, shimuli ishili inkongo sha'green shimuli shimuli lubeka lulundi sha'green nomwene wemile akaari wakwarile ikofila imaali khumurwe khalolelela ango wewe nga afana akhumiliyu namwe taa kila bimuli bino nga wombekhele inzu yowo sifani silaka ...

Umundu wetsile mukhatale ne bandu bali bakaali betsile khusubula me umundu mutwela wakwarile shikubo shi shikubo mukhono sha'blue ne wa'ambile khu khu byebusubuzi kale Ali watsile nga abasomesa lisoma busubuzi beenywe mwakha khubukenda bulaayi bebusafi namusomesa yewe khayokesananga Ali umundu umusaawuunjanjaba ukhola khubye bulamu

Bakuka befe bekhale bombekhatsaka tsinzu tsabwe tsebunyaasi ni khu ni khukhwombekha khwabwe khwelilooba bisaala bakhupa tsikheti ba-ba nga bawandalasa i'nzu yalooba khukwa khangu ta ne i'fe babaana beshalelo sikhumanya tsinzu itso nga netsili ta oba nga khwatsowele mushirimba sikhwatsowela mubyaalo biminya bukali sikhutsa nga khubimanya ta khurusakho nga bakhwikhasile bakhu